Embogo nyingi zemereire omu rutare kandi enyima yaazo hariyo emiti, omushana guriyo nigurenga.

Omukazi aheekire omwana abyami omu mugongo kandi omukazi ayezirikire ekitengye omu mutwe arotami omuntabire enyuma yeeye nihareebeka kuba hariyo ebishuugi.

Ekifuuha kishakaize obunyaatsi kandi kiine embuga eshazire. Enyima hariyo orutookye rurimu emitumba.

Enkooko nyingi bazitaire omu kitimba kyazo kandi ekitimba bakitaire omu motoka. Emotoka eri aha ruguuto.

Omushaija muraingwa ajwaire enkofiira Kandi ajwaire esweeta y'emikono miraingwa nana empare ndaingwa Kandi ajwaire butusi aheekire ebomba ariyo nafuhirira omu musiri

Omushaija ajwaire helementi na giravuzi ariyo nakwata omu waaya za amashanyarazi kandi omushaija ajwaire ebirahuuri.

Egaari etegiire omuti Kandi eyegwiire ebitookye epakingire aha rubaju rw'omuhanda ebitookye bikomeise enkoba

Omukazi ariyo nanabisa omwana wehe ahagati y'etauni arikukores amaizi gari omu bucupa kandi Ari aha rubaju rwa Centinary Bank enkuru omu Uganda mapera

Omuhoro na nefuka yaruga kuhiinga Kandi eriho ebitaka biri ahansi omwitaka ryaheza kuhingwa.

Akatare kari omu mwanya ogutagaire, kandi abantu abaine emidaara omu katare aka, haihi buri omwe aine manvuri eye, erikushangire aha mudaara gwe, aha rubaju rw'akatare hariho ebizimbe ebihango kandi biringwa abantu nibaza omu katare kandi bagura n'abandi baguza

Engwe y'amabara maingi etembire omu muti niho erambaire kandi engwe n'ekikooko kibi munonga ekikwita abantu n'ebindi bikooko.

Ekishaka kiriho nikikwata omuriro aha rubaju rw'oruguuto oru. Aba piki bariho nibareetwa, ebishaka byomire.

Muha eyemereire omu binyatsi biraingwa Kandi ebinyatsi byomire Muha Eine amatu mahango gemereire

Abaana bato bariyo nibiruka ahagati y'omuhanda kandi bashemerirwe, omu rubaju rw'omuhanda harimu ebinyaatsi n'ebiti kandi abaana tibajwire ekaito.

Amaguru g'abaana b'eishomero bemereire omu ntebe zaabo. Kandi abaana bajwaire sokusi zirikutukura n'enkaito zitateire mubazi.

Enseenene zishubwire kandi zikarangire ziri aha kijiko ky'ekiti kandi harimu n'obutunguru.

Enjojo nyingi ziine n'abaana baazo ziri omu eihamba. Kandi obunyaatsi ni nk'obwomire.

Enjubu ibiri ziri omu maizi kandi emwe neyoreka omutwe gwonka endijo ereeta omutwe na n'omugongo.

Omuhanda niguraba ahagati y'etauni kandi omu rubaju rw'oruguuto harimu abantu baingi bari aha maduuka agu barikuguramu

Abantu bemereire aha maato gaabo babiri babiri. Kandi bajwaire enkofiira. Omu maato harimu ebijuma ebi barikuguza omu butare. Kandi nibaguriza omu maato gaabo.

Abaana b'eishomero bariyo nibataaha kandi omwishiki ariyo natsindika egaari, omwojo ayekoreire baga y'ebitabo aha mugongo.

Enwa ni nyingi ziri aha kisaasi kyazo, omu kisaasi nimwo zikuba nizitura kandi zikazariramu ebyana byazo.

Omutsigazi ajwaire ekaito, n'empare ndaingwa n'esaati y'emikono miraingwa ashutami aha nkungu y'eiziiba kandi akwatsire iroobo ariho naatega ebyenyanja.

Omushaho ajwire masiki kandi ajwire n'ekooti y'abashaho, omu maraka ge ainemu ekyoma ekirikuhurira enteera y'omutima

Abaana b'aboojo nana abaishiki bari omu kibiina kyabo bari omwe ashutami wenka aha ntebe eye, abaishiki boona batsibire amashokye kandi aboojo boona bategire amashokye

Omwana muto w'omwishiiki akwatsire ekitabo ky'okuhandiikamu kandi enyuma hariyo omutsigazi muto nawe atajwire saati kandi hapakingireho epiiki.

Egaari epakingire ahagati y'oruguuto rweitaka Kandi egaari ekomirweho enkota z'ebitookye aha rubaju rw'orukuuto hariho ebinyaatsi bingi bikuzire

Omukazi w'omujungu aine eishokye riraingwa ajwaire esaati y'emikono miguufu ayemereire ahagati y'omusiri gw'ebicoori bitakakuzire.

Ebizimbe bihango bya karina kandi omu maisho hapakingiremu amamotoka kandi ebizimbe aha muryango hariho abantu baingi.

Omushaija ayemereire ahu barikuguriza enyama. Omunda harimu omubaaji w'enyama kandi enyama nibagipima aha munzaani.

Abaana bato b'abojo kandi bari abajungu bemereire ahagati y'ekishaayi kandi bajwaire yunifoomu ey'omupiira kandi ahagati yaabo hariho omushaija muraingwa w'omujungu ajwaire ebirikwiragura ariho nabatendeeka

Omushaija ayemereire ahagati y'akaato, ariyo naateka obutimba omu maizi g'enyanja. Kandi aha mutwe gw'amaizi hariho amarebe.

Abashaija babiri bari omu katare. Kandi omwe ashutami akwatsire ekicupa ky'amaizi. Ondiijo ayemereire aha rubaju rw'obudeeya bupakiiremu obutunda. Kandi aha rubaju hariho akadeeya akarimu emicungwa. Aha rubaju hariho ekiteebo kirimu obutunguru kandi aha rubaju hariho n'enyaanya zihiire.

Omushaija ayemereire n'enyuma y'ekimuga ari omu kagaari kabamuga. Kandi ekimuga kiine omupiira gw'ensero kiriyo nikiza kugurekyera omu kishaayi ky'okuzaaniramu ensero.

Omutsigazi ajwaire esaati y'abazaani ba Uganda kandi omu ngaro ariyo naazinga chapati n'eihuri na kabeegi kukora rolekisi

Omukazi ayekomire ekyenda omu mutwe kandi omu ngaro ze ainemu orugari ariyo naayera ebihimba enyuma ye hariyo orutookye kandi nana enju

Ebifuuha bishatu bishakaize obunyaatsi. Kandi enyima biineyo emiti. Obuseeri hariyo ebizimbe ebi bakukoreramu bizinesi.

Ekyenyanja kihuriire kirikureeba kandi kyashami kiri omu ngaro z'omuntu nibwo baheeza kukiha omu maizi.

Omupiira guri aha kigyere ky'omutsigazi oribatsi ahansi. Kandi ekicuucu kye kiri aha mukono gwa buryo.